nobo bata la a are. Kaa are go. Ka ba de kueɛ a miliŋ. Ka fulaware be a kue poʊ. Kaa kanga a te a fulawa. Ka kanga meŋ gaa te ka ba kaara taar.

Nobɔ a seɛrɛ dɔɔbɔ ane pɔɔba kaa lɛre be ba kɔkɔre kaavpɔg seɛ wagya a seɛ kaŋa o nyaa eŋɛ kaa dɔɔ a vaare a wagyɛa leŋ kaŋa o zuŋ ka pɔgɔ zeŋ ka kaŋa are.

Laafēēloŋ toma zie ane tēēnɛɛ koɔroo zie kaa nobɔ banaare a are a be kaa kaŋa a taa sɛgedalee a sɛgrɛ eŋnɛ gane poɔ kaa kaŋa a toore nu woore a zeŋ dakoge zu.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

Yeliyaga zie ka nobɔ a are kaa neɛ kaŋ are a nimitoore a yele yɛlɛ korɔ a neŋ gyamaa na ba mine yɛre kparezeere kaa kaŋa yɛre baagi mine hɔɔle zupil mine yɛre bonpeɛle bonzeere bondɔre.

Die poɔ neŋ yaga be die poɔ ba mine yɛre kaayɛ peɛle kaa kaŋa yɛre kaayɛ sɔglɔ dakogevoeɛle be laa be kaa tabol bebe ka kɔmpiuta be a be.

Pɔge la a zeŋ a yɛre bonpeɛle kaa dɔɔ are kaa bon kuee a bin a be kaa vaare maŋ a bin a teŋɛsugɔ kaa nobɔ a zeŋ a be.

Wulli wullo a wullo bibiire a go a teɛ o nu a w a boma a yɛre kpare peɛlaa a taa gane eŋ o nu gɔɔ poɔŋ kaa bibiire a zeŋ aleɛ kaara taa.

Dɔɔ la a zage o gbɛre ka a bɔl do a o nimitɔɔre k'o vɔgle zupile sɔglaa ka a kaŋa meŋ kyɛnɛ atuuro a meŋ yɛre toraza sɔglaa a vɔgle zupilipeɛle a le bone o kɔkɔreŋ a eŋ nɔɔte sɔglaa.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

Deɛnʋ zeɛ la ka ninjamaa bɛ a bɛ a yɛre kaaya seɛlɛ zʋ tar sɔglo a lire ba nuure ne leɛrɛ ane ba gbɛɛ a eŋ noɔti sɔglɔ ka mene meŋ yɛrɛ kaaya peɛlɛ ka mene yɛre kaaya sɔglʋ.

Sakuure biire a be sakuure yiri a yɛre sakuure kaayɛrɛɛ kaa kaŋ eŋ nɔɔtipeɛlaa kaa ba bayi a ngmeɛrɛ ba nuure kaa nobɔ a are ba puori kaa teere a meŋ are ba suŋsuŋɔŋ.

Die poɔ la ka kogri be a a die poɔ ka a kogri e zeere ka a boma dɔgle a tebol zu ka doglee a biŋ ka a vaare be a dogle poɔ.

Yiri poɔ ka bibiire bata a zeŋ ka kaŋa zɛl o tasobɔ a dɔɔle o gbɛɛ zu a maale o zu ka rɔba dɔre a bebe kaa bluu bebe kaa kaŋa eŋ nɔɔti doɔre a suli o zu ka bie kaŋ de o nu eŋ otɔsobɔ noɔre.

Nobɔ a zeŋ a zege ba nuure a dɔgle tabol zu a diire laptɔp ka ba mine sɛgrɛ kaa gan a bin kaa foomo a be a be kaa sɛgedalee meŋ bebe.

Kūū daga dɔgle nobɔ zu ka ba go a de ba nuure a ti a teŋɛsugɔ kyɛ a kūū daga a do dɔgle ba zuŋ ka ba ngmɛrɛ boma a seɛrɛ ka ba yɛre kaayɛ peɛle a eŋ nɔɔte sɔglɔ.

Noba gyɛmaa la are ka silindare a biŋ ka noba bayi taa kataweɛ ka ba ka ba eŋ nyɔbogre pɔre ka ba mine yɛre kayɛsɔglɔ ka baagizeɛ a dɔgle a cylider silindare zu.

Kõɔ poɔ la ka gbore a be a kõɔ poɔ kaa pɔge meŋ be a kõɔ lombore a taa zumɔ a kaŋ eŋoo gɔɔ poɔ kaŋ meŋ be o duluŋ poɔ koo laara kyɛ zege o nu.

Yir poʊ la ka kue a bing. Ka bibiire a zeŋ a kue zu. Ka a kanga a de o nu a te o dunkun. Ka a kang de o nu te o nuore. Ka bɛ liɛ a kaara taa. Kaa ba mene a laara

Laptɔp zanoo zie ka ba de nimikyaane bɛrɛ a eŋ a kaara ne taa ka mine la kaa ba mine zeŋ a kaara zie kaa bonzeɛ dɔgle tabol zu kaa gane dɔgle.

Buma kuuroo zie ka pɔgo a zeng koo zie zu a te pɛlee ka samaani bɛ a pɛlee puo kaa poɔ a la a de ɔ gbɛɛ a doɔle taa a zeng a kaara zeɛ.

Moɔ poɔ la ka wie a are ka neɛ a be a wie poɔ ka a boma a dɔgle a zu ka moore be a zie ka kue meŋ are be ka a kyɔŋ line a gɛrɛ.

Yɛre puoruu zie la ka a ba mine a leŋ zu peɛle ka ba mine meŋ yɛre kparesɔglɔa ba mine ziŋ a teɛ gbɛɛ ka mine eŋe nyɔbog woore ka ba gbi dumo ka vuu a be a die poɔ.

Nobɔ bata a be die poɔŋ ka bondɔɔ bebe ka ba yɛre gan a kaara a gan poɔ kaa kaŋ de o nu a eŋaa gan poɔ kaa bondoɔ a yɛre o kɔkɔre eŋɛŋ kaa kaŋa a go kaa kaŋ yɛre kpare sɔglaa.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

Baalba sanoo zie kaa nobɔ a zeŋ kaa nɛɛsi pɔɔ meŋ a zeŋ a yɛre kpapeɛlaa tēēnɛɛ be la a tabol zu.

Kūùnee uumo zie kaa nobɔ bayoɔbo a ti a kūū daga a sigre ne a bogi ka lɔɔre ayi are ka ayi e peɛlaa kaa tie are ka nobɔ meŋ are a kūūne uuo zie.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

Moɔ poɔ nobɔ be la a moɔ poɔ kaa teere be a moɔ poɔ ka ba tuo kūū daga kaa nobɔ kyɛnɛ a tuuro a leɛrɛ kaara taa a hɔɔle zupile a yɛrevkaayɛ zeere.

Nobɔ banuu a are lɔɔresori maaloo zie kaa kaŋ yɛre kpare zeɛ a hɔɔle zupil kaa kaŋa zeŋ ka ba banaare a are kaa kaŋ ti a lɔre.

vuu msalo zie la ka doɔba bayi a do zeŋ bong duor zu a vogle kpool pɛɛli a yɛre kpar buluu. Ka waayare be a pule. Ka bon kue meŋ biŋ biŋ. Ka noba a be a be a are a kaara

Nobɔ a are kaa ko woo woo a bebe ka voɛ be a koe eŋɛ kaa nobɔ a yɛ kyinɛ kaa kaŋavyɛre baagyi kaa kaŋa yɛre kparsɔglaa ka mine yɛre kaayɛ peɛle a koritaare.

Zouri zie la ka nuba a ngmiree taare ka ba menne teɛ ba nuuri ka menne gbol ba nuuri kaa kanga en nimikyaan ka kanga en wɔkyi ka ba menne yɛre kpare sɔglo ka menne yɛre kpare dɔri.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

Polsiri la a kyɛnɛ a yɛre polisi kaayare a vɔgle zupili a eŋ nimikyaani ka kaŋa pɛgle marefa ka a kaŋa yɛre kparesɔglaa a kyɛnɛ ne.

Teɛ la a are ka nobɔ are a teɛ pare ka yie meŋ are ka vaare be ba poɔŋ kaa ba mine ti ba nuure ka mine de ba nuure a dɔɔle ba nyaa zu kaa ba nine leɛ kaara zie.

Gama binoo zie kaa kogo be a gama binoo zie ka kapure dɔɔlaa kogo zu ka kuee dɔɔle tabol zu kaa mine meŋ biŋ teŋɛsugɔ kaa gama a lare taa.

Seɛre zie ka nobɔ le wagyɛrre ba zuŋ a le a mine ba nyaa ka ba mine zeŋ ka mine de lɛɛ eŋ ba kɔkɔre eŋɛŋ a zege ba nuure kaa do saa ka ba seɛrɛ kyɛ kaa ba mine meŋ a zeŋ a taa bibiire.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

Boma koɔroo zie la ka a pɔge a dɔɔ a ti bone o nu ka kommie be a be ka gyɛnlee be a be sɛmaane be a be ka kommie eŋ ɔraba poɔ a gaŋ.

Lɔɔre la a zoro a lɔɔre eɛ doɔ a taa sɔglɔ a taa zeere ka noba bayi be a lɔɔre pare ka a lɔɔre pare a yuo ka ba leɛ kaara a yeŋ poɔ ka a kyaana meŋ leɛ kyaana a noba.

Nobɔŋ are a yɛre bonzeere bonsɔglɔ bonpeɛle ba mine taa bie kaa ba mine a nyoge taare ka ba sɛge bonsɔglɔ a mare daŋkyineŋ.

Bondirii diibu zie ka neŋ gyamaa zeŋ a dire a bondirii kaa mine taa teɛ kaa mine taa ba nuure kaa mine leɛ kaara taa kaa kaŋ sule o zu a hɔɔle zupil kaa kaŋ yɛre kparesɔglaa.

Daa poɔ la, kaa pɔgɔ zeŋkogo zu, a le zutaraa, a taa soɔ, a perɛ ne boma. A kyēē waar a dɔɔl perɛte zuŋ, ka kolpɔɔto meŋ biŋ a be.

Yiri pou la ka poɔ arẽ ka biiri a nyuguu ka bie kang a taa gbɛ kpala ka mene en nɔɔtei kaa poɔ en nimikyaane yeri kpare peɛlaa a yele yele kuraa a bibiiri.

Neŋgyamaa la be zie poɔ ka ba mine a zeŋ ka ba mine meŋ are ka a kaŋa eŋ nɔɔtedoɔre ka a kaŋa taa gbɛkpala ka a pɔge seɛ wagyɛ kyɛ bibiiri are a be na.

Bibiire be la zi gbaŋgbaliŋ kaa teŋɛ muli baŋ yɛre kooturre ka ba mine vɔgle zupileehi ka kaŋa are tabol zuŋ kyɛ ka ba mine tɔŋ fuolee o lomboreŋ.

Sɛrebɛ seɛrɛ a zege ba gbɛɛ a yɛre kaayɛ dɔre sengilɛnte sɔglɔ nuwopeɛle kaa kaŋ zege o gbɛre kaa kaŋa laara.

Kuori zie la a kūū daga binee teŋɛsugɔ ka vaare a dɔgle o zu ka nobɔ yɛre kaayɛ sɔglɔ a hɔɔle zupil sɔglɔ kaa dɔɔ taa gan a eŋ o nu poɔ.

Yɛlɛ yeloo zie ka neŋ gyamaa be a be kaa kaŋa yɛre dagakparoo a eŋ nyoboge pograa kaa mine yɛre kaayɛ sɔglɔ ka mine yɛre kaayɛ peɛle kaayɛ dɔre kaayɛ kaa foomo be a tabol zu kaa tabol be ba siŋsug.

Kõɔ ɔmmo zie la. Ka lɔɔre are ba lombori. Ka laare a biŋ. Ka oraba sɔgelɔ a biŋ . ka noba a are, ka kaŋa a go.

Poɔbilii banaare la a arẽ ka kang vɔgli zupili sɔglaa ka kang lɛ ɔ deng ka bibie arẽ lang ka kang de ɔ nue a eng a laa pou ka kang de ɔ nu a pɔg ɔ nɔɔri ka kang go ɔ nu eng.

Wuli wullo a are a zege o nu a wullo nobɔ boma kaa nobɔ bapoi a zeŋ a kaara a wulli wullo kaa tabol a bin kaa kapu dɔɔle tabol zu kaa nobɔ zeŋ ka mine yɛre kpare sɔglɔ.

Yiri poɔ kaa pɔge taa saare a peerɛ saga a go a yɛre kparedoɔre leŋ zutaraa ka laare a bin ka ba pɛgrɛ kaa kaŋa ɔŋnɔ kõɔ eŋnɛ a laare poɔ kaa rɔba doɔre a bin a be.

Kuori zie noba be la a kuori zie ka a κūūdaga be a ba poɔŋ ka ba yɛre kaayɛ sɔglɔ ka a dɔɔ a gbi dumo a te pɔge nu

Die poɔ tampɛloŋ kala boma be la a die poɔ kaa wɔɔkyi mare daŋkyini eŋɛ ka vūū kyaane a die zaa kaa tabole bin a die suŋsugɔ kaa dakogre meŋ a bebe.

Nobɔ zemaa zie tabol peɛle be laa nobɔ zemaa zie ka dokoge peɛle be be kaa gane dɔɔlaa tabol zu ka laptɔpse dɔglaa tabol zu kaa nobɔ yɛre kaayɛ sɔglɔ.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

Bibiiri bapoi a zeŋ, ba zaa a zeŋ a kuri zu, ka a kuri dɛle a dankyin, ka worebare meŋ biŋ a teŋa soɔ. 13367

Galaŋsee tiibo zie ka neŋ yaga be a Galaŋsee tiibo zie a meelɛ tɛnɛɛ a ti dɛg a yɛre kaayɛ zeere a hɔɔle zupile kaa dɔɔ a do are tɛne zu a leɛ kaa.

Nuba la a arẽ ka doɔ kanga a taa yeli yeli bun ka ba mene yere kpare sɔglo ka mene yere kpare duro ka kang de ɔ nu a te ɔ zu ka kaã teɛ ɔ nu ka ba mene kaara taa.

Kõɔ poɔ la, ka bibiiri bapoi a be a kõɔ poɔ, ka a kaŋa a do zeŋ o tɔ bɔge zu kyɛ a ti o zu ka kaŋa me do are a tɔ zu kyɛ a leɛ kaara o tɔsobɔ, ka ine yɛr pasɔgelɔ ka mine meŋ yɛr papeɛle ka ba deɛnɛ.

Kuee a bin kaa nobɔ mine be a kuee bin zie a yɛre kparebluu kaa kaŋ de nimikyaane a poroo gberaa eŋɛŋ kaa kaŋ de o nu a dɔɔle a koge zu kaa kaŋa zeŋ kaŋ leɛ o posugɔ kaŋ ti daa.

Pɛnoo zie ka kataweɛ a kyigpɔge dɔɔ koo zeŋ bon zu a eŋ nɔɔte peɛle a yɛre kparesɔglaa kaa kõɔ meŋ be a be kaa teere be a be meŋ.

Nobɔ pieneyen a zeŋ kaa kaŋa are a yɛre kaayɛ doɔre kaa onɔŋ naŋ are yɛre kparezeɛ kaa kaŋa kori otɔsobɔ kaa kaŋ de o nu a ti o noɔre kaa kaŋ leɛ muuli.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

Yɛre kūūne uuo zie kaa pɛn zeere be a yɛre kūūne uuo zie ka ba yɛre kaayɛ peɛle kaayɛ sɔglɔ zupil peɛle.

Neŋ yaga a kyɛnɛ a yɛre kpare peɛle kuresɔglɔ nɔɔte peɛle kparesɔglɔ a yɛre baagirre kavyie be ba kpakyagaŋ ka ba sɛge boma a eŋ daŋkyime eŋɛ.

Nobɔ banaare zeŋɛɛ kaa ba bayi yɛre kaayɛ peɛle ka rɔba larɛɛ a bin kaa kommie be a poɔŋ kaa dɔɔ taa soɔ a ngmaara ne a kommie ne rɔba zeɛ poɔŋ.

Nobɔ banaare la are ka ba bata a tuo boma a eŋ pirɛte poɔ a koɔrɔ kaa kaŋa a mare bie kaa pɔg a taa pɛlee.

Vūū la a dire zie. Ka lɔɛ zaa a di. Ka lɔɔr a eŋ kõɔ a zoro ne, ka teɛ a araa be ka kyansere a be a be ka noba meŋ be a be ba poɔrɔ.

Bondirii be la a laa poͻŋ a dͻgele teebole zu gyԑle be la a poͻŋ, vaare be a poͻŋ gyԑnlee be a poͻ bԑŋ be a poͻŋ, zeԑre dͻgele a zu.

Yiri poɔ ka nobɔ bata a bebe kaa ba bayi a zeŋ kaa kaŋ taa ngmane a ɔŋnɔ kõɔ a kyire waara a bibiire kaa bibiire zeŋ kaa kaŋa pɔg o nimie kaa kaŋa a pɔg o noɔre kyɛ kaa kõɔ kyire eŋ a ngmane poɔ.

Nobɔ banaare a gaŋ godo zu kaa bayi a yele yɛlɛ kaa kaŋa leɛ kaaroo tɔsobɔ ka bilɛɛ meŋ gaŋ pɔg gbɛɛ zu kaa kaŋa be o lombore.

Zannoo zie a wulli wullo are sɛge boma a bin a de dakoge bin a de a bon dɔɔle kaa dɔɔ a ti waana a hɔɔle zupil kaa bibiire zeŋ a kaara a wulli wullo.

Noba la a be gbori poɔ. Ba ba poɔrɔ. ka kubo be a be, kaa wonnee do zeŋ zitɔɔre ka ba mine sigi be a pare, a yɛre kaaya doɔr, kaaya sɔglɔ, kaa ba mine le zupile a leɛ kaara taa.

Noba la a are boma koɔrɔ zie a daara boma ka a kaŋa taa pelezeɛ ka a pelezeɛ kaŋa biŋ a teŋɛsɔgɔ ka a kaŋa yɛre kparezeɛ ka a kaŋa yɛre mukuri doɔre ka kaŋa yɛre toraza sɔglaa.

Zanoo zie la. Ka bie a be a zanoo zie. A te bon o nuu a maala ne lɔr. ka a lɔr dogle kur zuŋ. Kaa boma a bing bing kaa bie a maala.

Noba la a zeŋ kubo poɔ ka kaŋa zege daa a ŋmorɔ ne a kubo ka kaŋa zɛle a kuuri eŋ o nu poɔ ka a kaŋa zeŋ teɛ o gbɛɛ a ŋmɛre a kubo ka kaŋa vɔgle zupili a zeŋ.

Waje kɔɔro zie la ka waje pare pare a be a be bundɔri a bebe, bonziire be a be kaa poɔ zeng kogo zu a leɛ dele a wujeri a la a kye teɛn ɔ nu.

Nobɔ bata be die poɔ kaa kaŋa taa bɔɔl a zeŋ kogo zu kaa kaŋa a yɔ kyɛnɛ a zege o nu ka kaŋa go kaa dakoge be a die poɔ ka mine waa sɔglɔ.

Seɛre zie ka ne gyamaa be a seɛre zie ka ba mine seɛ ti go ne ka ba mine dɔɔ kaŋ yɛre kparzeɛ kaa kaŋ yɛre kpasɔglaa.

Bidɔglee la gang a yere kparoo ka a kparoo e duo ka lɔɛ ata a be a be ka lɔɛ kang e zeɛ kaa nuba meng bɛ a bɛ a vɔgli kpɔgle ka bompeɛle meng bɛ a bɛ kaa.

Noba a turo taa a zɛge ba nuuri a laala a nuuri a leɛ kaara taa a yɛre kaayazeere kaayapeɛle nɔɔtepeɛle a su kaayasɔglɔ.

Nobɔ bata zeŋ kaa bonyenaa go kaa ba bayi eŋ nimikyaane kaa kaŋ yɛre vaare kparoo ka kaŋ yɛre kparezeɛ kaŋ yɛre kpardoɔre ka kuee dɔɔle a tabol zu ka ba taa kuro daa a teɛrɛ ne boma.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

Lɔɛ yaga a are yie kpakyagaŋ lɔre doɔ bebe kaa nobɔ yɛre kaayɛ doɔre kaa lɔɛ peɛle a be be kaa lɔre zeere meŋ a bebe kaa nobɔ a tuo boma a yɛre kaayɛ peɛle ne sɔglɔ.

Moɔ poɔ kaa tɛmbie dere a be a moɔ poɔ kaa nobɔ be a be kaa ba bayi a zeŋ kaa kaŋ vɔɔle zupil a eŋ nɔɔteɛ ka ba bayi are a le boma ba gbɛɛ a seɛrɛ.

Koɔ poɔŋ noba be a koɔ poɔ bondɔre be a koɔ noɔre k,a noba zɛge ba kataweɛ ka a do ka ba kyigi pɔge ba menne kaŋ yɛre bonsɔglɔ a eŋ nɔɔtepeɛle.

Nobɔ la a are a ti taaboore a hɔɔle kpogle zeere kaa kaŋa taa kure kaa kaŋa meŋ taa taaboɔ ka ba mile a taaboɔ koo do ka nobɔ do be a taaboɔ zu.

Laafeɛ tontonnema die poɔ ka nobɔ bata be a die poɔ kaa laafeɛ tontonnɔ a diire a laptɔp a taa gan eŋ o nuŋ kaa pɔgɔ a zeŋ kaa kaŋa are.

Zannoo diebpoɔ ka teelɛ be a be kaa kaŋ a la ka kaŋ de o nu a dɔɔloo gbɛɛ zu kaa kaŋ yɛre kparebluu a de tape measure a dɔɔloo kɔkɔre eŋɛ a leɛ kaaroo taaba.

Gbɛɛrɛɛ gbɛrɛɛ la zeŋ ba gbɛre lɔɔre poɔŋ ka kaŋa taa bɔle a lɔɛ eɛ bulu ka kaŋa yɛre kaayadɔre ka teere are ba poɔŋ ka yie meŋ be ba kpakyagaŋ.

Laptɔpse zanoo zie kaa ba de ba nuure a diire ne a laptɔp kaa kaŋa a are a eŋ bɛlɛnte ka dakoge sɔglɔ biŋ kaa bondɔre bebe kaa nobɔ a zeŋ a zie zaa.

Lɔɛ gyamaa la a are a yaga zaa e bonsɔglɔ ka noba meŋ are a yɛre kaayasɔglɔ ka bonzeɛ a bebe ka ba sɛge boma a mare k,a lɔɛ a are.

Daa poɔ la ka neɛ daara boma ka a boŋkoɔrɔ yɛre bonzeɛ a eŋ a tuuri nuwɔɔre zeere ka zuma a biŋ be.

Yiri pou la ka vaare en dɔglee puo a dɔgli bun zu ka foon meng dɔgli be ka pɔg a arẽ a en bun ɔ nu puo a te tiri ka a buma a binbin a deɛ pou ka.

Accident zeɛ la ka saamu saa ka waayare haa di ka teere arẽ arẽ bɛ da salen pare haa waa sɔglaa ka baagi duri a be a be ka a taabuuri haa a sãã.

Mui ŋmaao zie la ka neŋgyamaa be a be ka ba mine vɔgle zupili ka ba mine go ka ba mine are ka mine yɛre bonzeere ka ba mine yɛre bondɔre a be ne a be poɔ.

Noba banaare la a zeŋ ka a kaŋa de o nuuri eŋ o kɔrɔ poɔ ka kaŋa ti bonne taa ka a kaŋa de bonne eŋ o noɔre ka ka waalensi biŋ ka kaayarɛɛ a yagle miri zu.

Yɛre puoroo zie kaa bonzeere be a die poɔ kaa yɛre are a de ba nuure a ti ba poɔ kaa ba mine a gbi dumo kaa bon bluu be a puoroo zie.

Sɛrɛɛ diibu zie ka dakoge dɔre be a be kaa gama dɔgle tabole zu kaa kaŋ taa sɛgedalee eŋ o nu poɔ a ire are a eŋ nimikyaane kaa kaŋ yɛre kparesɔglaa a taa gane a leɛ kaara ne a nobɔ.

Kuori zie tabol bin kūū daga a dɔɔle tabol zu kaa wagyɛ a yɛre pɔg kūū daga ka ba tu bog kaa dɔɔ taa gan a ti o nu eŋ a bogo poɔ.

Daa poɔ la ka a pɔge zɔɔ gadaa a le zutare sɔglɔ a yɛre kparre sɔglaa ka bonzee be daa zu ka a noba a kyɛnɛ ka a boma be pɛrɛtɛ poɔ ka a pɔge tuo.

Lɔɛ lɔɛ maaluu zie ka kuri be a be ka noba are are be poɔ ka mine yɛre kaaya sɔglɔ ka ba mine meŋ yɛre kaaya zeɛ kaŋa dɔɔ ka kaŋa yɛre kparepeɛle a are ne.

Zupilw maaloo zie kaa pɔg a maala a zupile a le zutare a dɔɔ a de o nu a maala ne a zupile a zupile waa gyamaa bonzeere bondɔre.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

Muo poʊ la ka woɔ ayi a bebe. Ka lɔr a bebe. Ka teere bebe. Ka noba be a lɔr poʊ. Kaa woɔ kanga a tooro a lɔr. Ka kanga are a lɔr nimitooreŋ

Die poɔ nobɔ be la a die poɔ ka sɛseɛ bon figraa a mare a dankyine eŋɛ ka kpa peɛr yɛrɛ bebe ka kpa sɔɔl yɛrɛ bebe ka ba taa boma a yɛ digre kaa kaŋ a leɛ bo a kaaroo tɔsobɔ.

Vũũ maaluu zie ka nuba yaga be a be ka kuɛ a beng ka waayeri meng a beng ka kubera a meng be a be kaa doɔ kang a de l nu a te ɔ toore ka kang meng a le yeleyɛlɛ kuro ɔ tosuba.

Nobɔ a be die poɔ a ngmirɛ taa kaa kaŋa a gu o nu a ngmɛ o tasobɔ kaa kaŋa zege o nu ka ba yɔre kaayɛ sɔglɔ kaayɛ peɛle kaa kaŋa a sige be tabol pare.

Bibiire a nyoge taa nuure a le zutarre a seɛ wagyɛrre a eŋ nɔɔteɛ a eŋ lɛɛre ka bonzeɛ be a be ka bonsɔglɔ bebe ka bondoɔ meŋ bebe ka ba seɛrɛ.

Nobɔ la a zoro ka ba mine a le ka bon dɔɔle ba zu ka mine zege ba nu a de a bin kaa minevyɛre baagirre kaa mine hɔɔle kpogle sɔglɔ a yɛre baagi sɔglɔ a eŋ nɔɔte sɔglɔ.

Tēē koɔroo zie nobo bata be a tēē koɔrɔɔ zie kaa bayi yɛre kparepeɛl kaa kaŋa a yɛre trɔza sɔglaa kaa kaŋa a kyule kaara zie kaa tēēnɛɛ a dɔɔle dɔɔle a boma zu.

Ne gyamaa la are kaa kaŋa de o nu pɔge o nimie kaa dɔɔ be ba poɔŋ a de kõɔ bon nyuuraa a eŋ o nu poɔ kaa pɔge eŋ trɔza zeɛ ane kpasɔglaa.

Dɔɔ a de gane a eŋnɛ orɔba poɔŋ k,a orɔba liŋe a e sɔglaa k,a dɔɛ yɛre kparezeɛ ka noba a be a be ka sakere a biŋ ka dɔɔ kaŋ a seɛrɛ ka noba kaara ka mine yɛre kaayapeɛle ka mine yɛre kaayasɔglɔ.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

Nobɔ a are a deɛnɛ lɛɛ be ba kɔkɔre eŋɛ kaa ba mine seɛ wagyɛ zeere wagyɛ peɛle a de vaare eŋ ba zukɔmɔ eŋɛ a are ne.

Nobɔ a are a yɛre kpare peɛle a zege bon ko do saa ka ba sɛge boma ane nobɔ pikyɛre a eŋ ka ba mine eŋ nimikyaane ka ba mine taa bonzeere a yɛre kparesɔglɔ.

Daa poɔ la ka pɔgeba zeŋ maaroŋ poɔ a de pɛrɛtɛ biŋ a duori kommie pɛrɛtɛ poɔ ka a zɔma meŋ be a be ka a pɔge zeŋ a teɛ o nu a leɛ kaara sazu.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

Nuba bapuiɛ la arẽ ka lɔri peɛli a bebe ka kaa te kuri ka pɔgo a taa bun a ngmaara ne a kuri ka ba le mie kaa kanga a duo kaa pou a yere kpare sɔglaa.

Lɔɛ ayi are ka nobɔ bata meŋ are kaa ba bata yɛre polise kaayɛreɛɛ kaa malfa be ba nuure poɔ ka ba hɔɔle zupile a eŋ nyoboge woore a eŋ nuwoore a su kparesɔglɔ.

Pɛnoo zie kaa kõɔ be a pɛnoo zie kaa teere be a pɛnoo zie kaa nobɔ a zeŋ ka ba mine gaŋ kaa kaŋ hɔɔle zupil ka mine leɛ hɔɔle poɔ ka mine be a kõɔ poɔ dugro.

Diɛno zie la ka wur a bebe. Ka noba bayi do zeŋ a wur zuŋ. Ka kanga a la a yoɔge o tosuba nuu. Ka neɛ kanga a tooro a wur. Ka kanga be a wur nimitoor

Sakuure biire a zeŋ sakuure die poɔ ka ba bata laŋ kogo a zeŋ ka ba bayi teɛ ba noɔre kaa kaŋa de o nu a ti o dagyire a taa ka ba yɛre vaare kpare a kaara ne taa.

Nobɔ yuoɔ a are kaa lɔ peɛlaa biŋ kaa kaŋa a hɔɔle zupil a be ba nimitoore a yele yɛlɛ korɔ ba a taa sɛgedalee ka kaŋa eŋ kaayɛ peɛle kaa kaŋa a teɛ o nu.

Noba banuu, a toore nuwoore, a laara, ka teere a be a be, ka ba sɛlɛ a teere, ka kaŋa a zeŋ.

Noba bata la a ziŋ ka kaneaa a biŋ ka a ganne biŋ ka bonzeɛ a biŋ ka bie kaŋa a kaara zie ka a dɔɔ a taa sɛgedalee ka a ganne.

Yie meɛo zie kaa teere a are a be kaa lɔɛ be a sokpoŋ zu kaa lɔre e zeɛ kaa yie mine a e zeɛ kaa mine e bonpeɛle.

Yiri la a nyoge vūū kaa lɔre a are a zɛle nobɔ a do ne saa kaa kõɔ boma be a be ka nobɔ yɛre kaayɛ dɔre a hɔɔle zupil dɔre kaa lɔɔre zeɛ a are ka mine do a be a sazu a ti a kõɔ a kpinne ne a vūū.

Noba naa are bata a pɔnne a ti kuroo taa, ka ba nuuri a pɔnne a kuroo kyɛ ka ba vɔgele kpopeɛle kyɛ su kaayɛrɛɛ kaa bomɔ mine...

Car koɔroo zie la ka lɔɛ a are ka lɔɛ ata a e bonsɔglɔ ka noba bayi a yɛre kpare ka ba sɛge boma a mare ka a zie waa zeɛ ka a lɔɔre kaŋ e blue.

Moɔ ba de a ngmaa yiri kaa nobɔ be a moɔ yiri poɔŋ kaa ba mine are ka ba mine zeŋ kaa kaŋ de bie a dɔgloo gbɛɛ zuŋ kaa kaŋa dɔɔ kyɛ a teɛ nu.

Nobɔ a kyinɛ ba bata taa kuee a zege a kuee kaa do saa kaa vaare be ba poɔ kaa zupil zeɛ bebe kaa neɛ yɛre kparezeɛ ka ba kyinɛ gbɛ kpala.

Kuori zie kataweɛ sɔglɔ bonkpoŋ ane bonzeɛ bonkpoŋ a bebe kaa dɔɔ a ti a kataweɛ kaa nobɔ be a kataweɛ puliŋ a yɛre bonsɔglɔ bonzeere eŋ nimikyaane.

Die poɔ tampɛloŋ kala be la a die poɔ duglee bin kaa teɛ be a duglee poɔ kaa bondoɔ dɔgle a tabol zu ka kapuro tampɛloŋ kala meŋ be a be.

Die poɔ koge be la a die poɔ kapure ayi dɔgle a kogre zu ka vaare pɛn dɔgle a kogo zu ka duglee biŋ ka ba sɛle vaare a duglee poɔ.

Sobiri la ka noba be a be ka a lɔɛ meŋ be a be ka a lɔɛ kaŋa e sɔgla ka kaŋa e peɛlaa ka a kaŋa e zeɛ ka a noba yi yɛre kaaya tɛɛtɛɛ a be.

Kogri la a be die poɔ ka tɛmpɛloŋ kala bebe ka a kaporo bonsɔglɔ dɔgle a kogri zu ka a gane a dɔgle tabole zu ka a mine be a teŋɛ soga.

Seɛre zie noba bayi a seɛrɛ ka vaare be a be ka teere bebe ka dɔɔ yɛre dagakpare ka kaŋa taa foni ka ba de lɛre eŋ ba nuuri poɔ a hɔgle zupilisɔglɔ.

Lɛ gyamaa la a are kaa mine e dɔre kaa mine e zeere kaa mine e peɛle kyɛ nobɔ a be a be kaa ba mine yɛre kaayɛ zeere kaa mine yɛre bonpeɛle a yɔ kyinɛ a be.

Yeliyaga poŋ la a be a nobɔ poɔŋ kaa pɔɔ pãã iri are a yele yɛlɛ a yɛre kparsɔglaa ne bonpelaa a eŋ nimikyaane a eŋ tookpan sɔglɔ kaa kaŋa zeŋ a leɛ kaara a eŋ lɛɛ o kɔkɔre eŋɛŋ.

Wejeri koɔro zeɛ ka nuba be a be ka kanga de buma a en pɛretɛ puo a tuo ka wajeri ka menne e dɔri ka menne e sɔglo kaa nuba be a be a daare a wɔjeri.

Nobɔ a seɛrɛ kaayaare a de a seɛ seɛ boma a dɔgle tabol zu kaa kaŋ yɛre kaayɛ peɛle kaa neŋkpoŋ a go a wullo a bie kaŋa a seɛbo a eŋ nimikyaane ka kaŋa zeŋ.

Laafiilung tungtuma zie la ka nuba bata a bɛ a bɛ kaa kanga eng nuwuuri ka ba zaa eng nyubowuori meng ka kanga de bon a teɛne ka kanga mari baagi kaa poɔ a te a doɔ nu.

Die poɔ matirɛsi bin a dɔɔle kure zu ka kapure ata dɔɔle a matrirɛsi zu ka wagyɛ peɛle a yɛre dɔɔle kaa vaare pɛn meŋ a dɔɔle a matirɛsi zu.

Die poɔ ka ba sɛge boma a mare daŋkyinni eŋɛɛ ka tebol be a die poɔ ka a gane dɔɔ a tebol zu kaa kaapo dɔgle ka duule biŋ ka tɛɛ be o poɔ ka kaapo dɔɔ dakoge zu

Bondirii a dɔɔle tabol zu a eŋ pirɛterre poɔ kaa dãã be a kapure poɔ kaa dɔɔ a yele yɛlɛ korɔ otɔsobɔ a yɛre kpare pelaa ka dɔɔ taa gane a kaara a de nimikyaane a eŋ o gberaaŋ.

Kɔg a zeŋ a le zutaraa a taa tire eŋ o nu duruŋ kaa siliŋda biŋ kaa rɔba biŋ kaa laare meŋ biŋ kaa pɔɔ a la.